Ndau dzinoitwe zvekurapwa kweandu dzinofanirwe kugara dzakachengetedzwa nguwa nenguwa uyezve ndau dzona dzinofanirwa kugara dzakabeurwa kuitira kuti antu paanowirwa ngematambudziko anobetsereka.

Ndau dzino itwe zveku rapa antu vaneyi dzaka ita se zvibhedhlera dzino fanirwe kugara dzaka yambidzika ku itira kuti antu vagonewo kana kufunda kuti hutsanana huno itwa sei uyezve agonge eyi chengeta utsanana.

Mitombo yechi manje manje inofanirwa kunge yeishandiswa ngemazvo maererano ngezvinenge zvakabhuyiwa nana chiremba kuitira kuti mishando inge yeihambira mberi zvisina matambudziko mukati.

Ana adodori anofanirwe kubatikirwa maningi kubudikidza ngeutano hwawo kuitira kuti upenyu hwawo hunge hweihambira mberi zvisakonzere matambudziko mukati mwendaramo dzawo.

Ana adodori anofanirwe kugara akachengetedzwa nguwa ngenguwa. Abereki ane ana adodori anofanirwe kuvapa zvekurya zvakanaka uyezve pokurara pakanaka nenhumbi dzinenge dzakachena.

Ana adodori avo paanoende kuzvikora anofanirwe kunge eichengetedzwa uyezve ana anobve kure ngezvikora anofanirwe kunge anofanirwe kunge eihamba ngemotokari dzechikora kuitira kuti asasangane ngenjodzi dzakaita sekubiwa.

Antu anofanirwe kupota eyi hamba eino ona ana chiremba kuti apihwe rubetsero maererano nge mitenda yaanozwa kana iye kugara eitongo ziyawo ngezve utano hwawo peshe panenge ari.

Antu anofanirwe kuise musoro pamwe kuhamba eibatsirana kana kupanana mazano kubudikidza ngekugara ndau dzavo dzakachena nguwa ngenguwa kuitira kudziirira kwemitenda.

Mitombo yechiantu inofanirwe kunge yakapiwa mvumo yekuti inge yeishandiswa ndiana chiremba uyezve antu anoishandisa anofanire kushandisa eishandisa mumwemacho mitombo iyi.

Mitombo yechiantu mitombo inotarisirwe kunge yeishandiswa ngemazvo uyezve yeishandiswa ngeantu ane ruziwo yekuishandisa kubudikidza ngemabasa ayo akanaka ainotipa.